Laco mo acel munu tye kawot i wi gin mo magiyubo bedo calo wol tye idi pi tye wot i wiye malo ki wi pi i yung kunyime tye ri mogo madongo gitye ka tuk ri maromo gin abiro gitye ka tuk cito ki wi pi laconi tye ka wot woto ki nenogi kit ma leng kede kun tye bene tye ka dwote.

Kany idyere kany pii ma mol ma tye ka twagge i kom got ma tye en i di pii enoni i dyere dyere kuja tye odi mogo ma tye ka mo ma opiri kong manok nok odi ti i iye odi madongo dongo mabeco beco ki got mo ti inge kuja gotte wiye tye matar bedo calo oruko otok bwol mo otongo kore

Dyangi madongo ma tungi boco a boca ma ogaropiny ma tunge ogule agula ma bedo calo goli man dyangi eni dyangi pa yangkole.

Dyang mo ocung i nget ot ma kiwero kore bulu kiyubo ki bao wiye bati batine tye oele oele dyang ca tunge bor dyang pa nyagkole i nyime the ki yubo ki bulok madit me cemen.

Ka mo ma obedo notanota obedo dye nar lumme tye macego tol dek ma okato ki ngobo iye bongo gubedo bongo matar mukene gibedo calo la i bongo bene tye.

Cal eni kimako ki malo atir cal cing dano ma tye ka diyo kom piuta ma kiyabo ayaba ma kilwongo ni laptop cayi bene tye kenyu ki ento ngat ma tye ka matone peke.

Ature maleng ma kic mo tye oluto doge i ye aturene tye kala ma obedo ocwakowaka green green ka pud gitino ento yelo ka dong oyare.

Latic yoto kom mo ma oruko mere rocore i cinge omako lubira tye ka terone i bad ngat mo me tucone nen calo me tuco me gwer pud mere me otuco en eni tye cok daktar eni latic yotkom eni oruko mere bongo matar roc ma ourko ni tye mablue ma en obi tuco ngati oruko bongo macol obitoco i wi gwoke made eni magigwoko ni eye kom.

I kabedo mo ma dano pe bedo iye tye i lung i ngeye tye yadi tye gin mo ma bedo calo omyero kiywa ki mutoka kiywayo ki i nyime lapene tye i nyim kany ki weko aweka tyene tye angwen gine bedo calo ot ki yubo ka mukene bedo calo bati yenyen aye kiyubo kwede.

Man bunga mo ma nen gibito abita i wi cere mo nen mere maleng yo mo matitidi okaro opoko kin bunga makigero ki dong yadi mukene madwir ata kakare bedo cere cere ki lung beod calo tenge tungcel beno godi godi en tye lacere cere kilung pole.

Bandera madwong me lobbe mapat pat kingabogi malo gitye ka lyere oa ki malo dugo piny piny aneno me Uganda ki me Kenya banderane mere dwong gurye kalagi leng mukene tye ma blue mukene kore olingo olingo kala mogo calo ocwak ocwakgi kwargi dwong iye ata.

Pii mo ma lum bene pe i tenge kweyo aye tye i teng ki got got ma kite pat got ma ki itinyo oo kweyo dano mukene gubedo i te ambrela pien ceng ryeny matek.

Lamego mo dako mo ma tye ki diro mada ocibo labolo i wiye omako gin mo aye i cinge ki bene obyelo latin tye i ngeye labolo-ni ma pud peya ocibo i dye wiye onongo kong oketo pot labolo ka dong ocibo.